Tsihafu, inzu iye liloba ni kamabati, ingoho, kamatore, bisaala,

Basaani babili bali khulyato bali khufuga, lilyato lili khumetsi, khundulo khwe kametsi khulikho bunyaasi bwa green

Tsihafu tsili hetsyaya musiru tsili akari e'bisaala

Buyusi kyekhale asi kimilala kili khulya bunyaasi ukundi kuli khu khwinyaya.

Kamatoore, kumumu kwaburukhile, bunyaasi bwarura mu matoore, kamatoore kafura kashiili tsisekhele kashiili khwana ta

Babombekhi bali khuguula inzu iye gamatafari babombekhi bano bali bane hasi henzu aliwo bisaala.

Tsikhafu tsingali tsinyene tsinzika tsatso tsimbalayi

Kametsi kamato abandu bataru kamato kamalala kali khundulo kwekametsi lilyato litwela iliwo uli khulifuka atsakhulisa khundulo khwekametsi khundulo khwe khwekametsi iliwo bunyaasi bwa green ni bisala nilulutsi lulundi luli itayi

Kumuzinga kwetsinzuhi bakusunga kwibanga khusisala -a lifumbi liwanga nibisala

Umukhasi wekhaale wa'ambile busindalo bwe mukhuru wabureremo ali khu wuliliza kumwe kimwenya khu laptop.

Kamaato tsi'nzu lukyingi khundulo khulikho bunyaasi bisaala bilikho khulukyingi

Babaana bali bataru bakwarire boosi tsingubo tsimali ela boosi bakwarire bukokolo khumolu khwabwe kimisaala kili inyuma wabwe ne itsu

Tsi'motokha, babandu, tsi'motokha tsindala tsili musilima tsitsindi tsilikho mubuwanga bufwiti.

Bakhasi babili balikhukenda mutwela wasutile ibindu khumurye ukundi siwasutile ibindu taa. Iliwo intsu yekamabaati, kimiba ni'kamatore

Tsigorafa, bisaala, kamafumbi, kamawanga nika blue, tsi motokha tsili khu lugudo tsitima.

Bunyaasi khayila khatsya mungo mwo umundu uyo kamatoore kali eyi ni neyi akari khundulo khwe inzila inzu iye libaati

Inzila iye likaari, inzila eyi ili iye kimibya, khundulo khwayo waliwo busaala.

Umusani wahambile isimu mukhono wagwarile ingubo iye gamakondo.

Umusawu ali khuramba khu mulwaale, ali khumupima buboofu bwe kumukhono kwewe.

Lugudo lwe liloba ifarasa ili andulo e'lugudo bisaala bikalikho busa bunyasi

Sipande she lisomelo, kamatoore, bisaala, tsinzu.

Luggudo luguddo lulikho litosi ni burerere bukali bwakwamisile imotokha indala balikhukinyusamo bibindu byesi ibele yasutile khundulo khulikho bisala bya'green

Kametsi, kamaato, babandu bekhaale khu mato babandi bemile bali khutsa khureka tsingeni. Kimikosi baboyele eyi ni neyi khulinda kimikosi

Kametsi kamaato, babili bekhaale khulyato litwela abandi bekhaale khulindi.

Tsikhisi, tsindala tsili khetsyaya, tsitsindi tsyemile tsyalolele handulo, tsitsindi tsili khukhwinyaha. Hasi aliwo bunyasi.

Babaana ni mayi wabwe bali mukundu khabaaka cabbage babana bafwiti bali babili, andulo we kumukunda aliwo busaala bufwiti bubundi khundulo khwayo ni kusaala kutwela kuboofu ni sisili andulukho awo

Kametsi umusaani wimile kwibaale ali khuloba tsinyeni nikumulobo

buyuusi kibili kili musiru kili hulya bunyaasi, buyuusi mutwela walolelele andulo, ukundi wakonele asi

Tsinzofu tsinzofu tsino tsili tsitaru, tsibili tsili uhwaya, indwela yalolelele luwande ulundi, inyuma yatsyo iliyo bisaala,,,, hundulo hwayo huliyo kamafumbi ka blue

Bunyaasi, bisaala , inyanga iye kumutikhinyi ametsi

Umukhaasi wamamele umwana khumukongo, bisaala

Khatale. Khatale khalimu babandu, balala barambisa tsitomasiyo ngabibindu bibayeta khubawa sinyifu namwe sisinini

Syibila, luwande lutwela lwe syibila luliwo syinyifu, lulundi kumumu kwosyelewo, tsindulo iliwo kamafumbi kamawanga ni nibu nibu kingi kingi